Kumikhuhlane ephanga imemetheke, abezempilakahle, bayakhuthazwa ukuba bagqoke impahla ezibavikelayo ukuthi bangathatheli imikhuhlane le. Bagqoka bazivale ubuso, ikhanda, konke lezandla.

Abezempilakahle abagqoke izambatho , ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Bavalile njalo ekhanda kanye lasebusweni . Kukhanya kulemikhuhlane ephanga imemetheke abazama ukuzivikela kiyo.

Umongikazi ogqoke iyembe emhlophe wafaka njalo emakhaleni isifonyo esimhlophe ,uhlaba isigulane ijekiseni ,isigulane lesi sigqoke impahla eziyisibhakabhaka.

Kusendlini lapho izigulani ezihlinzwa khona ngodokotela. Kulabo dokotela abathathu abagqoke amayunifomu abo aluhlaza, bagqoka iziphonyo ezivala amakhala, bagqokile njalo okumhlophe emakhanda.

Imikhuhlane ephanga imemetheke ezigabeni. Imikhuhlane enjengophepha, imikhuhlane enjengomvimbano loba icorona virus yimikhuhlane uzulu okumele azi ngayo, afundiswe ngayo ukuze enelise ukuzivikela.

Imikhuhlane ephanga imemetheke ethelelwanayo egoqela iCovid 19, umkhuhlane wophepha kanye lomvimbano yimkhuhlane abezempilakahle abazivikela kiyo ngokugqoka impahla bavale ubuso lamakhala ukuze bangathathi imikhuhlane le.

Abezempilakahle baphakathi kwesakhiwo esilithanga. Kulabomongikazi abathathu. Omunye ugqoke iyunifomu eluhlaza, abanye bagqoke emhlophe. Bafake izifonyo emakhaleni.

Ukwelatshwa kwemikhuhlane ephanga imemetheke ezigabeni, kwenziwa ngomongikazi labodokotela lapho begqoke impahla ezenza ukuba bazivikele ukuba bengathathi imikhuhlane.

Imikhuhlane ethelelwana ngokuthintana, iphanga imemetheke esigabeni. Ngakho abezempilakahle bayagqoka impahla zokuzivikela. Bathi ukuhlaba amajekiseni izigulane ukuze benqabele ukumemetheka kwalumkhuhlane.

Ekwelatsheni loba ekuvikeleni kwemkhuhlane ephanga imemetheke abezempilakahle bagqoka impahla ezibavikela ukuba bangathatheli imkhuhlane le kuzulu. Bafaka ama gilovisi bafake njalo izfonyo emakhaleni.

Imkhuhlani ephangisa imemetheke ethelelwana lula nguzulu, imikhuhlani egoqela oCOVID 19 , umkhuhlani wophepha kanye lomkhuhlane womvimbano. Abezempilakahle balakho ukuncedisa uzulu ukubelapha bebahlaba amajekiseni kodwa babahlaba nje begqoke labo impahla ezibavikelayo.

Imikhuhlane ephanga imemetheke kuzulu. Abampilakahle balakho ukwelapha abantu lokubapha ulwazi ukuze bahlale bevikelekile. Abezempilakahle bagqoke impahla eziyisibhakabhaka njalo ezibavikelayo ukuba bengathatheli imikhuhlane.

Imikhuhlane ephanga imemetheke ezigabeni loba ebantwini abantu bayakhuthazwa ukuthi bazivikele kuyo njalo abantu bayaziswa ukuthi ukuhlanzeka yikho okwenza umuntu avikeleke emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Kumikhuhlane ephanga imemetheke , imkhuhlane enjengemvimbano , umkhuhlane we covid 19 loba umkhuhlane wophepha , abantu balakho ukuhlatshwa amajekiseni avikela limkhuhlane

Imikhuhlane ephanga imemetheke ezigabeni imikhuhlane egoqela icovid 19 umkhuhlane wophepha kanye lemvimbano yimkhuhlani okumele abantu bazivikele Kiyo ukuze babe lokuphila okuhle

Amanzi aqakathekile kwezempilakahle. Abantu bayakhuthazwa ukuba basebenzise amanzi ahlanzekileyo, ukuze bengabanjwa yimikhuhlane, enjengesihudo. Kanye leminye imikhuhlane, nje ebangelwa yikusebenzisa amanzi angcolileyo.

Umuntu wesilisa omileyo phambili kwabantu kulezitulo ezintathu eceleni kwakhe ngamuva kwakhe kulombala oyisibhakabhaka kubelamabala abhaliweyo amhlophe.

Abantwana abancane abayisithupha bakha amanzi. Amanzi la bawakhelela ezigujaneni ezincane kanye lasenkongxeni ezingumbala olithanga.

Umhlangano omkhulu ophathelane lezempilakahle, kuhlangene obaba labomama .Kuhlangene njalo abantu abalembala ehlukeneyo. Kukhona abelungu kanye labansundu, kukhanya kufundiswana ngezempilakahle.

ukuhlanzeka kuqakathekile kumpilakahle kazulu, amanzi ayimpilo, amanzi asebenza into ezinengi kakhuli ezehlukeneyo, ayasebenza kakhulu amanzi ezibhedlela loba emthola mpilo ukuze indawo zakhona zhlale zihlanzekile.

Kubuthenwe lapha kukhanya kusemtholampilo loba esibhedlela lapho uzulu athe gwaqa khona ezophiwa ulwazi ngemkhuhlane ephanga imemetheke kufundiswe njalo uzulu ukuba angazivikela njani kule imkhuhlane.

Kulezi insuku abengatsha eziphathelane lempilakahle yabantwana balakho ukunika abantwana ukudla ezikolo lapho abaphekelwa khona ukudla okulohlonzi ukuze bafunde behlakaniphile njalo besuthi.

Impilakahle iqakatheke kuzulu emhlabeni wonke jikelele. Yingakho kusiba lemihlangano ehlukeneyo ephathelane lezempilakahle, njalo ephathelane lokuzithuthukisa ukuze kufinyelele lula kuzulu.

Omama labobaba abaphakathi kwesakhiwo esilombala olithanga kukhanya ngumkhankaso wabantu abafundiswa mayelana lomkhuhlane osuvamile kakhulu, umkhuhlane wokugula ingqondo.

Umkhuhlane wenqondo usuvamile njalo uyanda kubangelwa yizidakamizwa lapha omama abathathu bayaxoxisana omama ababili baphethe abantwana kukhanya baxoxa ngayo imkhuhlane ephathelane lengqondo

Isibhedlela loba emtholampilo uthola izakhiwo ezinhle ezinkulu. Izakhiwo lezi ziba lezindlu ezehlukeneyo lapho abagulayo abancediswa khona kusiya ngokuthi bagula imkhuhlane enjani.

Ezibhedlela, emtholampilo, emakilinika kulapho izigulane ezelatshwa khona. Ezibhedlela uthola kulebhakane elibhalwe ibizo lesibhedlela njalo lezixhwayiso zokuthi uma ungena esibhedlela uhamba njani.

Isakhiwo esikhulu esilompala olithanga kukhanya ukuba lapha kusemtholampilo. Emtholampilo loba ezibhedlela kuba lezakhiwo ezinkulu kube lamankamela atshiyeneyo lapho izelaphi ezingena khona zisiya yelatshwa kusiya ngokuthi zibulawa yikuyini.

Kusekilinika yaphezulu lapha, kulebhakane elikhulu elimhlophe, elibhalwe ngembala embili. Umbala oyisibhakabhaka kanye lombala oluhlaza. Ekilinika kulapho abantu abayelatshwa khona.

Imtholampilo kubalezakhiwo ezinkulu. Izakhiwo lezi zibalamakamela ezihlukeneyo lapho odokotela labo mongikazi abasebenzela khona belapha izifo ezehlukeneyo. Phandle kwemtholampilo kwande ukuba lezihlahla eziluhlaza lotshani obufitshane

Ezibhedlela loba emtholampilo kubalezakhiwo ezinkulu kubelemibheda phakathi ,imibheda le kulapho olulaliswa khona izigulane, lapho okulaliswa khona izigulane mele kuhlanzeke.

Emakilinika aphezulu, ezibhedlela, loba emtholampilo kulapho izigulane ezivakatshela khona, zisiyathola usizo lokwelatshwa izifo ezehlukeneyo ngomongikazi kanye labodokotela.

Esibhedlela loba emtholampilo kulezisebenzi ezigoqela omongikazi kanye labodokotela. Lezi zisebenzi uzibona ngezembatho loba ngamayunifomu abo ayabe elembala oyisibhakabhaka oluhlaza loba omhlophe. Kuba njalo lokungamakhabothi okuncinyane lapho abafaka khona izingwalo zabo eziphathelane lezigulane.

Esibhedlela loba entolamphilo, izigulane ziyelatshwa. Uma ziselatshwa, zifika esibhedlela zibe sefolweni lapho ziyabe zilinde iskhathi sazo sokuba zingene zibonane lo dokotela loba lomungikazi .

Esibhedlela, emakilinika loba emtholampilo kulapho okwelatshwa khona izigulane ezibulawa yizifo ezehlukeneyo. Izibhedlela lezi ziba lezakhiwo ezinkulu, kube njalo lamabhakane ayabe ebhaliwe amabizo alezi zibhedlela.

Ezibhedlela emakilinika loba emtholampilo kubakhona izakhiwo ezinkulu kube njalo lezindlu ezehlukeneyo lapho abagulayo abangena khona bethola usizo olwehlukeneyo kusiya ngemikhuhlane abayigulayo.

Abaphathelane lezempilakahle ababili abagqoke amagilovusi ayisibhakabhaka kanye lezembatho ezimhlophe, bakhanya basendlini yokuhlola imikhuhlane, lapho abasebenzisa khona igazi, imichemo, loba izikhwehlela zesigulane ukuhlola imikhuhlane.

Abafundi abaphathelane lezempilakahle bagqoke amayunifomu amhlophe. Bayafundiswa indlela yokuphatha ngayo isigulane. Lesigulane silaliswe embhedeni.

Imfundiso ephathelane lezempilakahle iqakathekile kakhulu ngoba iyalimukisa uzulu ukuze azivikele emkhuhlaneni ephanga imemetheke. Umuntu olapha, ukhanya ngowezempilakahle, umi phambili kwabantu uphethe isikhulisamazwi ukutshengisa ukuba uyafundisa ngezempilakahle.

Abezempilakahle baqakathekile kakhulu ngoba bayafundisa uzulu mayelana lemikhuhlane eyehlukeneyo engathi imemetheke banika uzulu ulwazi lokuba baziphathe njani njalo bazivikele njani.

Owezempilakahle ogqoke amagilovisi iyisibhakabhaka wagqoka lebhatshi elimhlophe wafaka lesifonyo usendlini lapho okuhlolwa khona imkhuhlane eyehlukeneyo kusetshenziswa igazi lezigulane, imichemo yezigulane loba izikhwehlela zezigulane.

Uzulu uyaziswa ngemikhuhlane ephanga imemetheke njalo uyaziswa ukuba angazivikela njani kulo umkhuhlane. Lokhu kwenziwa ngesikhathi abemtholampilo abafinyelela khona kuzulu, besiyakhankasa ngale imikhuhlane.

Abazempilakahle abagqoke okumhlophe bafaka izifonyo eziyisibhakabhaka okombala. Abezempilakahle laba inani labo abagqoke okumhlophe bayisithupha.

Umkhuhlane osubhahile lezi insuku umkhuhlane wemvukuzane. Abantu bayaxwayiswa njalo bayafundiswa ukuba bananzelele izinto ezinengi ezehlukeneyo ezingabe zitshengisa lumkhuhlane Imkhuhlane le igoqela imvukuzane yesibeletho, imvukuzane yebele loba imvukuzane abesilisa.

Abezempilakahle lapha belapha uzulu begqoke impahla ezibavikelayo ukuba bengathatheli imkhuhlani ethelelwanayo bagqoke impahla eziyisibhakabhaka bafaka njalo lezifonyo bevale amakhala.

Ezibhedlela loba emtholampilo kuba khona amabhakane ayabe elezixwayiso. Amabhakani la ayabe elayela ukuba indawo enje loba ukwelatshwa okunje kutholakala ngaphi.

emtholampilo ekilinika yaphezulu esibhedlela kulapho izigulane eziyakhona zisiyadinga usizo usizo luzithola kubomongikazi kanye labo dokotela abazincedisa ngokuzelapha imikhuhlane ehlukeneyo

Kusesibhedlela lapha. uzulu uhlezi ukhanya ufolile, ufolele ukuyabona umongikazi loba udokotela. Abantu laba baphethe okungamabhukwana ezandleni okulembala olithanga. Umduli wakhiwe ngezitina ezibomvu njalo kulamaphepha ananyathiselwe emdulwini.

Iwodi yezigulane ilombala olithanga ilaba phathelane lezempilakahle esingathi ngodokotela ababili ababonakala ngoku gqoka amabhatshi amhlophe, kulezi gulane njalo ezilalisiweyo embhedeni.

Ezibhedlela loba emtholampilo kulapho izigulani esithola khona ukwelatshwa kubomongikazi khanye labodokotela. Esibhedlela lapha kuba lamabhakani abhaliweyo. Abhalwe ngokumnyama, ibhakani elimhlophe kuyizixwayiso ezithile.

Ezibhedlela loba emtholampilo kulapho okuhamba khona izigulane ukuze ziyeyelatshwa. Izibhedlela ziba lezakhiwo ezinkulu zibe njalo, lezindlu ezitshiyeneyo lapho okwelatshwa khona imikhuhlane etshiyeneyo. Kubakhona njalo izimota ezithwala izigulane zizisusa ezindlini ziziletha esibhedlela.

Esibhedlela loba emtholampilo kutholakala odokotela omongikazi abayabe belinde ukwelapha kanye lokuncedisa izigulane abagulayo baya emtholampilo ukuze bayasizwa.

Esibhedlela, ekilinika loba emtholampilo kulapho okuncediswa khona izigulane ziselatshwa izifo ezitshiyeneyo. Sezingelatshwa ngodokotela loba ngomongikazi.

Lapha kusesibhedlela loba emtholampilo okutshengisela ukuthi yiwodi eyabomama abazithweleyo loba abalabantwana abancane . Kuwodi lapho kulama net avikela ukuthi bengalunywa yimiyane.

Ezibhedlela loba emtholampilo kuba lezakhiwo ezinkulu lapho abagulayo abelatshwa khona izakhiwo lezi zande ukuba lamabhakani ahlukeneyo amabhakani alebizo lesibhedlela kanye lamabhakani atshengisayo ukuba indawo enje itholakala ngaphi kuba njalo lezimota ezithwala izigulani zizisusa ngekhaya ziziletha esibhedlela.

Isibhedlela loba emtholampilo kulapho izigulane eziyakhona uma zingezwa kuhle ukuyayelatshwa izifo ezehlukeneyo lapha kukhanya isakhiwo okutshengisa ukuba yisibhedlela lesisebenzi esiphathelane lezempilakahle esigqoke ibhatshi elimhlophe.

Esibhedlela lapha kusewodini yabomama abasanda kubeletha, abalabantwana abancane. Iwodi le ilembala embili, umbala omhlophe kanye lombala oyisibhakabhaka.

Ezibhedlela loba emtholampilo loba emakilinika aphezulu uthola izisebenzi eziphathelane lezempilakahle zincedisa izigulane. Lapha kukhanya yizisebenzi eziphathelane lempilakahle ezimi madlodlongwane zigqoke izifonyo zembala ehlukeneyo.

Ezibhedlela zakulezi insuku izigulane azithwali nzima ukuba zithole usizo, ngoba kuba lama bhakane ayabe ebhaliwe ukuba ukwelatshwa loba ukuhlolwa okunje kutholakala kuliphi ikamela.

Ezibhedlela, emtholampilo, emakilinika kanye lasemakilinika aphezulu kulapho okutholakala khona usizo uma umuntu engezwa kuhle emzimbeni. Izigulane zivakatshela lezi indawo ziyehlolwa, zelatshwe ngudokotela kanye labomongikazi.

Izitolo ezithengisa imithi yabeLungu kuthiwa kusemakhemesi. Izitolo lezi zitholakala ezibhedlela, emtholampilo loba emadolobheni. Zilakho njalo ukutholakala ezitolo eziseduzane labantu.

Isigulane silalisiwe esibhedlela njalo sikhanya sihlatshwe inalithi kwaxhonyekwa amanzi angena emzimbeni wesigulane ukuze sithole amandla siphethe inkomitsho ngiyabona siqeda ukunatha amaphilisi.

Phakathi kwendlu okuhlolwa khona. Isigulane silalisiwe embhedeni. lsigulane lesi, kukhanya sigula kakhulu! Ngoba sixhunyaxhunyiwe, intambontambo, ezinengi kakhulu, eziyangena emtshineni. Sikhanya siyahlolwa.

Izisebenzi eziphathelane lempilakahle zigqoke okumhlophe zihlezi ethebulini lezigulane bayahlolwa lapha khanya bahlolwa indlela igazi elihamba yayo emzimbeni okuthiwa yi bp bathi bengahlola babhale phansi emabhukwini abo .

Kusesibhedlela lapha loba ekilinika. Udokotela ugqoke ibhatshi elimhlophe, uhlola isigulane. Usebenzisa umtshina. Isigulane lesi sihlolwa indlela igazi eligijima ngayo emzimbeni okungathiwa khona yiBP.

Imikhuhlane loba izinhlungu ezingaphakathi komzimba kulula ukuba zibonakale uma kusetshenziswa imitshina. Imitshina le isetshenziswa ngaba phathelane lezempila kahle lapha abaqgoke okuyisibhakabhaka kubonakala lomama olele embhedeni elinde ukuhlolwa

Isigulani esingqoke iyembe eyisibhakabhaka selatshwa ngudokotela udokotela uyasihlola esebenzisa isikhali esizwa ukutshaya kwehliziyo udokotela yena ugqoke ibhatshi elimhlophe

Umongikazi uxoxisana lesigulani bonke bobabili bagqoke izifonyo ezilombala oyisibhakabhaka umongikazi yena ugqoke isembatho sakhe esimhlophe njalo kukhona akufake ekhanda lakhe okumncedisa ukuba ahlola isigulane sakhe.

Ukwelatshwa kwalezi insuku sokwaguquka kakhulu, kwathuthuka ngendlela emangalisayo. Abantu sebeyeneliswa ukuhlolwa ingaphakathi yabo kusetshenziswa imitshina. Imitshina le ibakhona kuzakhiwo okuthiwa yiZICOM.

Isakhiwo esihlala imitshina ehlola imikhuhlani yabantu. Isakhiwo lesi silembala embili. Simhlophe njalo siyisibhakabhaka. Kulezitulo ezimbili ezilombala oyisibhakabhaka, kube njalo lethebuli emhlophe.

Kuzakhiwo lapho okudingwa khona loba okuhlolwa khona imikhuhlane kuba lemitshina ehlukeneyo imitshina le ingaba lombala omhlophe kuthi phezulu ibe lombala obomvu eminye njalo imitshina phezulu iba lombala oluhlaza loba oyisibhakabhaka.

Ngokuguquka kwempilo abantu balakho ukuhlolwa imikhuhlane ingaphakathi. Kusetshenziswa imitshina eyehlukeneyo. Leyi imitshina itholakala kuzakhiwo loba singathi izindlu okuthiwa yizikhungo

Izisebenzi eziphathelane lempilakahle ezimbili esinye sigqoke iyembe eyisibhakabhaka esinye njalo sigqoke ibhatshi elimhlophe kukemitshina ehlukeneyo lapha okutshengisa ukuba lesi yisakhiwo lapho okuhlolwa khona ongaphathi yomzimba.

Isigulane uma singezwa kuhle silakho ukuvakatshela isibhedlela esibhedlela basilayele kuzikhungo loba izakhiwo okuhlolwa khona imikhuhlane etshiyeneyo okuthiwa yizikhongo lapho esizafika khona sithathwe igazi loba umchemo waso uyehlolwa kubbonakale ukuthi sihlutshwa kuyini

Okuzimbodlela okuncane okukhanya ukuba kuthwele imichemo loba okunye okungamanzi okungabe kuthethwe ezigulaneni lezo zinto zithathwa zihanjiswe kuzakhiwo okuthiwa yizikhongo lapho okuhlolwa imikhuhlane eyehlukeneyo kusetshenziswa yona imichemo.

Ezibhedlela loba emtholampilo, yikho lapho okwelatshwa khona izigulane, kodwa abezempilakahle balakho ukuhamba ngezimota belanda uzulu ezigabeni, bamelaphe uzulu besezigabeni njalo bamuphe lolwazi oluphathelane lomkhuhlane ehlukeneyo.

Kwezempilakahle eziphathelane labomama. Omama abazithweleyo, loba omama abalabantwana abancane, bayafundiswa ngabezempilakahle, indlela abangaziphatha ngayo, lendlela abangaphatha ngayo abantwana abancane, ukuze bangabanjwabanjwa yimikhuhlane.

Udokotela ogqoke I uniform elombala wesibhakabhaka okhanya uqeqetshe kwezempilakahle yabantwana abancane , uhlaba unkazana omcane ijekiseni

Udokotela loba umongikazi ugqoke isembatho esimhlophe ophethe ijekiseni .Ufuna ukuhlaba umntwana omncinyane ogqoke isikipa esilombala oyisibhakabhaka.

Impilakahle yabomama abazithweleyo kanye labomama abalabantwana abancane, iyaqakathekiswa kakhulu ingakho kusiba khona inhlelo eziphathelane labo omama abamunyisayo lapho befundiswa indlela yokuziphatha kanye lendlela yokugcina abantwana abancinyane.

Impilakahle yabomama abazithweleyo loba abaqeda kubeletha abantwana abancinyane iqakathekile kakhulu yikho kusiba lenkonzo lapha ezibhedlela eziphathelane labo mama laba befundiswa indlela zokuziphatha ngemva kokubeletha kanye lokugcina abantwana abancinyane.

Kunkonzo eziphathelane labomama abamunyisayo loba omama abazithweleyo balakho ukubonwa ngabezempilakahle bebancedisa ngokubazisa indlela zokuba baziphathe ngazo lendlela zokuphatha ngazo abantwana. Lapha umntwana uyelatshwa uthontiselwa umuthi.

Izikhali loba imitshina kuyasetshenziswa lezi nsuku eZibhedlela kuncedisa oDokotela kanye labo Mongikazi ukwelapha izigulane , umtshina lo olapha ngohlola umama ozithweleyo ,uyenelisa ukusuka esekwazi ukuba umntwana amthweleyo ngongumfana loba ngoyinkazana yini.

Izikhali ziyasebenza ezibhedlela sisetshenziswa ngomongikazi labodokotela uma beselapha izigulani izikhali lezi zifana lamajekiseni ingqamu ezicijileyo kanye lezigelo okusetshenziswa uma isigulane sihlinzwa.

Ukwelatshwa kwalezi insuku sokuthuthuke kakhulu ngendlela emangalisayo okwamagama. Sokulemitshina ehlola loba ingaphakathi yomuntu. Umuntu uma engezwa kuhle uvakatshela kuzakhiwo lezi ayefakwa emtshineni ahlolwe ingaphathi yakhe ukuba kuyini okuhluphayo.

Izincediso loba izikhali ziyasetshenziswa esibhedlela. Lapha kulenqola etshayelwa ngabomongikazi abathwalela kiyo amaphilisi ma behamba bebhoda embhedeni kuzigulane ezilalisiweyo bezipha amaphilisi ukuthi zinathe.

Kulezikhali ezisetshenziswa ngodokotela loba ngomongikazi ekwelapheni isigulane. Izikhali lezi sokungaba zingqamu ezicijileyo loba izigelo ezicijileyo ezisetshenziswa ukuhlinza isigulane.

Izikhali ezisetshenziswa ngodokotela ukwelapha izigulane. Izikhali lezi zingaba zenzwe ngensimbi ecazimulayo zibe lembala ehlukehlukeneyo. Imbala elapha, kulombala oyisibhakabhaka kanye lombala oluhlaza.

Izikhali ezisetshenziswa emtholampilo ekuncediseni ukwelapha izigulane zigoqela izigelo lengqamu ezicijileyo abazisebenzisa ukuhlinza izigulane.

Zibakhona izincediso, masingathi izikhali ezisetshenziswa ngodokotela ekwelapheni izigulane. Izikhali lezi sezingaba yizigelo loba ingqamu ezicijileyo. Izikhali lezi zande ukwenziwa ngensimbi ecazimulayo.

Esibhedlela kuba khona izikhali esisetshenziswa ngomongikazi labodokotela ekwelapheni izigulani sekungaba zigqamu zokuhlinza loba imitshina esetshenziswa ukungenisa amanzi loba igazi emzimbeni womuntu.

Izikhali eziphathelane lezempilakahle zinengi njalo ziyancedisa odokotela kanye labomongikazi ukuba umsebenzi ubelula izikhali lezi zigoqela izigelo, inqamu okusetshenziswa ekuhlizweni kwesigulani.

Lezinsuku kwezempilakale sokulokuthuthuka okumangalisayo umuntu senelisa ukuhlola ingaphakathi yakhe kusetshenziswa imitshina, umuntu uyangeniswa emtshineni kuphume ukuthi okumkhathazayo ngaphakathi kuyini

Izikhali ezisetshenziswa ngodokotela loba ngomongikazi emtholampilo ukuncedisa izigulani zitshiyene. Lapha kulomtshina. Umtshina lo ulombala omhlophe kuthi phansi ngapha kulombala oyisibhakabhaka.

Izikhali ezisetshenziswa ezibhedlela zinengi njalo ziyanceda, isikhali esilapha sisebenza ukufaka isilinganiso somuthi okumele ungene emzimbeni womuntu uma ehlatshwe ijekiseni.

izikhali ezisetshenziswa ezibhedlela zinengi kungasetshenzi ingqamu ezicijileyo loba izigelo uma kuhlinzwa isigulane ngodokotela isikhali esilapha yisigelo isigelo lesi sicijile

Inhlungu ezingaphakathi komzimba zihlolwa ngemitshina. Imitshina le itholakala kuzakhiwo ezithiwa yizikhungo ezihlola imitshina lapho abagulayo abahamba khona besiyahlolwa. Imitshina le ikhanya iphakathi kwendlu okuhlolwa khona ilemibala emihlophe

Kulezi insiku kuba lemitshina eyehlukeneyo engcedisa ukuhlola izigulani ingaphakathi yabo labo ingaphandle yabo umtshina lo olapha wenze ngensimbi ecazimulayo njalo ulamaviri umtshina lo uncedisa isigulani ukuphefumula

amazinyo uma engahlalanga kuhle loba umuntu engawa alimale amazinyo esale engahlalanga kahle odokotela abayenza ngokwamazinyo balakho ukufaka insimbi ezihlukeneyo ezibopha amazinyo ziwabambe ziwasondeze abuyele lapho ahlala khona.

Izikhali loba esingathi okuncedisayo esibhedlela lapho kuhlinzwa umuntu sokungaba zingqamu loba izigelo. Izigelo zalapha zenziwe ngensimbi ecazimulayo ezinye zicijile phambili ezinye iphambili yaso iyisigombolozi

Imitshina loba izikhali ezisetshenziswa ezibhedlela ziba zinengi njalo zitshiyene. Izikhali lezi ziyancedisa ukuba umuntu aphile. Ibhokisi elilapha ngeligcinelwa abantwana abazelwe masinya inyanga zabo zingakafiki. Bayaphila kulelibhokisi.

Imithi yakulezi nsuku ibasemabhokisini , amabhokisi la aba lembala eyehlukeneyo. Ibhokisi elilapha lilombala omhlophe libe lombala obomvu eceleni

Imithi yakulezinsuku: kubakhona amaphilisi, kubekhona amajekiseni, kubekhona njalo imithi esebenza abantu bethanyela , bekilina ezindlini loba ezibhedlela.

Imithi yakulezinsuku itholakala ezibhedlela loba kuma khemesi. Imithi leyo ibakhona emaphakethini ibe khona kuzigujana ibe khona njalo lasemabhokisini.

Imithi yakulezi insuku yiyo esebenzayo imithi le iyathengiswa ithengwa ezibhedlela loba ezitolo okuthengiswa khona imithi okuthiwa kusemakhemesi.

Amagabha amhlophe awamaphilisi akhanya ebekiwe ekhabothini, amaphilisi la atholakala ezibhedlela loba ezitolo okuthengiswa khona imithi emakhemesi.

Amaphilisi asebenza ukwelapha izifo ezehlukeneyo, amaphilisi atholakala emabhokisini ahlukeneyo. Amabhokisi la asengaba lombala omhlophe loba olithanga loba oluhlaza tshoko.

Imithi yakulezinsuku iqakathekile kakhulu ngoba yiyo esetshenziswa ngodokotela labomongikazi ukwelapha izigulane. Imithi le sekungaba ngamaphilisi kube ngomuthi wokunatha loba amafutha wokugcoba ijwabu.

Imithi yakulezinsuku igoqela amajekiseni, amaphilisi, amafutha okugcoba ijwabu okuba libe butshelezi. Imithi yokunatha ivikela imikhuhlane ehlukeneyo

Ngemva kokubonwa ngudokotela isugulani silakho ukubhalwela phansi ukuba siyothenga umuthi loba amaphilisi asasincedisa kumkhuhlane esihluphayo. Isigulane Siya ekhemesi lapho okutholakala khona imithi yakulezi insuku siyothenga.

Imithi yakulezinsuku loba imithi yabelungu, iyelapha izifo ezehlukeneyo. Imithi le itholakala emtholampilo kanye lasezitolo okuthengiswa khona imithi yesilungu.

Umuthi wakulezi insuku usegambeni lebhokisi elimhlophe, ibhokisi leli libhalwe ngembala obomvu kanye lombala oluhlaza.

Imithi yakulezinsuku ibasemabhokisini, ezimbodleleni loba kuzigujana. Imithi le isebenza ukwelapha izifo ezehlukeneyo.

Imithi yabelungu loba singathi imithi yakulezinsuku ilincedo kakhulu, ngoba yiyo vele esebenzayo ezibhedlela uma abantu bengezwa kuhle. Imithi le isingaba ngamaphilisi ibe njalo ngumuthi wokunatha loba ijekiseni. Ijekiseni iyehlisa ubuhlungu emzimbeni.

Ukwelatshwa kwakulezi insuku sekuthuthukile kakhulu. Isigulane silakho ukuhlolwa. Ekuhlolweni lapho kusetshenziswa igazi, izikhwehlela loba umchemo wesigulane. Uthwalwa ngale imbodlela uhanjiswe ezindlini lapho okuhlolwa khona uyehlolwa. Lapha kutshengisa ukuthi isigulane lesi sesibanjwe umkhuhlane woqhuqho.

Imithi yabelungu iba semabhokisini alembala ehlukeneyo, umbala usungaba bomvu ube luhlaza loba ube yisibhakabhaka loba ube lithanga. Amaphilisi la, lemithi le kusetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo.

Ibhokisi elimhlophe, elikhanya ukubalithwala imbhodlela le, elesivimbo esibomvu elomuthi wabantwana phakathi owokunatha. Umuthi lo khanya ngoncedisa ukwelapha lokuvikela uphepha.

Imithi yakulezi insuku itholakala emakhemisi kule mithi esetshenziswa ukwelapha abantwana abancane ma betshisa umzimba. Umuthi lo ofanekiswe lapha welapha abantwana abancane uma betshisa umzimba wehlisa njalo inhlungu emzimbeni.

Imithi yakulezinsuku lobasingathi imithi yabelungu iyanceda kakhulu imikhuhlane eyehlukeneyo ngoba ilakho ukuyiyehlisa ukuthi ingayi phambili loba ingabi buhlungu kakhulu. Ibhokisi elilapha libhokisi elilombala obombu lomhlophe libhalwe njalo ngamabala abomvu lamhlophe, libhokisi lomuthi owe bhiphi.

Imithi yesilungu etholakala ezitolo lapha okuthengiswa khona imithi okuthiwa kusemakhemesi. Uthola umuthi wokunatha uthole amafutha okugcoba uthole njalo lamaphilisi okunatha. Konke lokhu kulwa lemikhuhlane kwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi yabelungu itholakala ezitolo, ezitolo ezithengisa imithi le okuthiwa kusemakhemesi emakhemesi uthola amaphilisi, umuthi wokunatha, amafutha okugcoba.

Ibhokisi elimhlophe elilembala oyisibhakabhaka kanye loluhlaza. Ibhokisi leli kukhanya lithwala amaphilisi. Amaphilisi asetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukenayo.

Amabhokisi amabili elinye elilombala obomvu lolithanga kuthi elinye lilombala olithanga lomhlophe amabhokisi la athwele amaphilisi ancedisa ukuthundubeza ubuhlungu.

Imbodlela ezimbalwa eziphethe imithi yokunatha eyelapha izifo ezehlukeneyo kukhona njalo amaphilisi. Amaphilisi la aza esembaleni ehlukeneyo, eminye imbala yakhona abomvu, amanye amhlophe, amanye alithanga.

imithi yakulezinsuku iqakathekile kakhulu imithi el iyelapha izifo ezehlukeneyo imithi le itholakala ezibhedlela loba ezitolo lapho okuthengiswa khona imithi okuthiwa kusema khemesi

Amapilizi yimithi yakulezinsuku loba imithi yabelungu. Amapilizi aba yimibala ehlukeneyo. Esengaba mhlophe, esengaba lithanga, sengaba bomvu. Amapilisi alapha asegabheni elilithanga.

Imithi yakulezi insuku igoqela amaphilisi, umuthi wokunatha loba amafutha wokuqgcoba. Izinto zonke lezi ziyabe ziphakathi kwamabhokisi. Amabhokisi la abalembala eyehlukeneyo, sekungaba ngumbala oluhlaza, kube ngumbala obomvu, umbala omhlophe, loba umbala oyisibhakabhaka.

Imithi yakulezi insuku , loba singathi imithi yabelungu , itholakala emakhemisi , imithi le iyelapha izifo ezehlukeneyo isingaba ngamaphilisi, kube ngumuthi wokunatha loba amafutha okugcoba ijwabu ukuze libe butshelezi

imithi yakulezinsuku isingaba ngumuthi wokunatha ibe ngamaphilisi loba kube ngama futha okugcoba ukuze ijwabu libe butshelezi imithi le itholakala ekhemesi imithi le iba semabhokisini alembala ehlukeneyo amabhokisi la sengaba mhlophe abe lembala ebomvu loba olihlaza loba olithanga

Ibhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala abomvu layisibhakabhaka .Elemizila njalo abomvu layisibhakabhaka, khanya phakathi kulamaphilisi, amaphilisi ayehlisa inhlungu emzimbeni.

Imithi yakulezinsuku iqakathekile ngoba iyelapha imikhuhlane ehlukeneyo. Imithi le isingaba ngamaphilisi, kube ngumuthi wokunatha loba amafutha okugcoba ijwabu, ukuze ijwabu libe butshelezi.

amaphilisi alompala omhlophe aphakathi kwebhokisi elilompala oyisibhakabhaka lomhlophe amaphilisi la ephakethini ayabe elitshumi

Izigubhu lezigujana ezikhanya zithwele imithi yakulezi insuku. Zilembala ehlukeneyo kanye lezivimbo zakhona. Lazo zilembala ehlukeneyo, imbala le kuloluhlaza kubeloyisibhakabhaka kabe njalo lomhlophe kubelobomvu.

Imithi yakulezinsuku, amaphilisi. Amaphilisi la abasemabhokisini, amabhokisi angaba lombala omhlophe, oluhlaza loba okwesibhakabhaka. Lawo amaphilisi aba lembala ehlukeneyo. Sengaba mhlophe, sengaba luhlaza sengaba yisibhakabhaka.

Imithi yakulezinsuku itholakala ezitolo lapho okuthengiswa khona imithi. Imithi yakulezinsuku igoqela amaphilisi, umuthi wokunatha amafutha wokugcoba ayenza ijwabu libe butshelezi.

Amabhokisi amathathu akhanya athwala imithi yakulezi insuku lembhodlela njalo ezimbili ezilezivimbo ezilombala omhlophe elombala olithanga

Imithi yakulezi insuku eyelapha izifo ezehlukaneyo itholakala ezibhedlela emakilinika loba ezitolo lapho okuthegiswa khona imithi yabelungu okuthiwa kusemakhemisi. Imithi le isingaba ngamaphilisi, ibengumuthi wokunatha loba amafutha okugcoba.

Imithi yakulezinsuku itholakala ezibhedlela loba ezitolo ezithengisa imithi, imithi le isingaba ngamaphilisi, amaphilisi la asengelapha izifo ezehlukeneyo kanye lenhlungu eziyabe zizwakala emzimbeni.

Indlela zokuhlola imikhuhlane kulezinsuku sezizinengi isigulane balakho ukusithatha igazi loba umchemo uhanjiswe ezindlini lapho okuhlolwa khona, kuhlolwe imikhuhlane ehlukeneyo lapha ngemva kokuhlola kukhanya isigulane lesi silomkhuhlane woqhuqho.

Imithi yakulezi insuku loba imithi yabe lungu, yimithi etholakala ezibhedlela loba ezitolo lapho okuthengiswa khona imithi okuthiwa kusema khemisi. Imithi le isingaba ngamaphilisi isingaba ngumuthi wokunatha, lapha imbodlela le ilomuthi owokunatha owokuvikela uphepha.

Imithi yakulezinsuku, itholakala kumakhemesi. Imithi le ibangamaphilisi loba umuthi wokunatha. Iyabe iphakathi kwamabhokisi, loba phakathi kwamaghaba. Amabhokisi la, lamaghabha la abalembala ehlukeneyo. Umuthi wokuthontisela elihlweni usebhokisini kanye lekuligabheni okuncane.

Imithi yakulezinsuku loba singathi imithi yabelungu yimithi etholakala ezitolo lapho okuthengiswa khona imithi okuthiwa kusemakhemesi. Imithi le isingagoqela amafutha okugcoba ijwabu ukuba libe butshelezi, amaphilisi okunatha ayelapha izifo ezehlukeneyo kanye lomuthi onathwayo.

imithi yakulezinsuku amaphilisi umuthi okunatha loba amafutha okugcoba ijwabu ukuba libe butshelezi kutholakala ezitolo lapho okuthengiswa khona imithi yesilungu okuthiwa kuse khemesi amaphilisi sengaba lembala ehlukeneyo amaphilisi alomabala olithanga kanye lomhlophe

Imithi yakulezinsuku loba singathi Imithi yesilungu, isingaba ngamaphilisi ibe muthi wokunatha , ibengamafutha okugcoba ijwabu ukuze libe butshelezi, imbodlela elapha ilombala oludaka, izokuba lesivalo lova isivimbo esiyisibhakabhaka.

Imithi yakulezi insuku iyanceda kakhulu okwelapha izigulane. Kubakhona imithi le efakwa emizimbeni yezigulane kusetshenziswa amanarithi. Uthi umuthi lo uyabe uthonta ungena phakathi emzimbeni.

Imithi yakulezinsuku loba singathi imithi yabelungu yimithi etholakala ezibhedlela loba kumakhemisi. Imithi le singaba ngamaphilizi singaba njalo ngumuthi wokunatha. Umuthi wekunatha lo welapha izifo ezehlukeneyo.

Imithi yakulezi insuku sokungaba ngamapills loba umuthi wokunatha umuthi lo wokunatha welapha amaphaphu kulembodlela kanye lesivalo esimhlophe

Imithi yakulezinsuku, loba singathi imithi yabelungu, itholakala ezitolo lapho okuthengiswa khona imithi yakulezinsuku. Imithi le sekungaba ngamaphilisi loba umuthi wokunatha kusiya ngokuthi welapha siphi isifo.

Imithi yakulezinsuku, loba singathi eyabelungu, itholakala ezibhedlela loba kumakhemesi. Imithi le yelapha izifo ezehlukeneyo. Umuthi olapha usembodleleni eludaka. Imbodlela le ilesivimbo esimhlophe.

Imithi yabelungu imithi yakulezi insuku iba semabhokisini, emagabheni loba ezimbodleleni ezincane. Imithi le itholakala ezitolo ezithengisa imithi okuthiwa kusema khemisi. Imithi le iyelapha izifo ezehlukeneyo.

Umkhuhlane wengqondo usuvamile kakhulu kuntsha yalezinsuku ngoba abatsha yibo asebethatha izidakamiswa ,ukuthathwa kakhulu kwezidakamizwa kuyaphambanisa ingqondo umuntu acine esegula umkhuhlane wengqondo.

Liqenjana labantu abalutshwane abangaba ngamatshumi lambili abantu laba bakhanya bayaxoxisana labezempilakahle baxoxisana ngemikhuhlane ephathelane lengqondo.

Omongikazi abaqeqetshe bekhangele impilakahle yabantwana belapha abantwana. Babahlaba injekiseni. Bagqoke amayunifomu abo amhlophe kanye layisibhakabhaka. Ezandleni bafake amagilovisi

Abantwana abancinyane abayisithupha. Kukhanya bayadlala. Badlala lapha besemjingweni, bayajinga. Kukhanya intambo. Ngemva kwabo le kulotshani obuluhlaza.

Umongikazi oqheqhetshe ekhangele bezempilakahle yabantwana ,uqgoke impahla eluhlaza ufundisa umama olomntwana omncinyane ukuthi umntwana omcinyane umunyiswa njani njalo ubanjwa njani.

Kusesibhedlela lapha kugcwele omama abanengi abalabantwana abancinyane kulomama ophethe umntwana wakhe omcinyane waphatha logwalo ugwalo lolu kukhanya yikho okubhalwa khona imikhuhlane kanye lempilakahle yomntwana amphetheyo.

Abantwana baqakathekile ngoba yizo inkokheli zakusasa yingakho belalo ilungelo lokudla abantwana kufanele bedle ukudla okulohlonzi bayadla abantwana lapha balamankomitsho eceleni kwabo okutshengisela ukuthi badla benatha.

Abantwana abancinyane balelungelo elempilakahle lokuthola ukwelatshwa. Kubakhona omongikazi kanye laboDokotela abaqeqetsha befunda bekhangele impilakahle yabantwana ,ukuze benelise ukwelapha abantwana.

Abezempilakahle balakho ukwenza izifundo lapho bethuthukisa ulwazi abalalo. Balakho ukubuthana loba bahlangane bencendisana, bekhangela imkhuhlani eyabe imemethekile ngaleso iskhathi. Bafundisane indlela abangayenza ngayo ukuba imkhuhlane le ivekeleke kuzulu.

umongikazi oqeqetshe ekhangela impilakahle yabantwana uhlola umama ozithweleyo usebenzisa isikhali esimnyama leso asifaka endlebeni zakhe ukuze ezwe ukuba umntwana uyaphila na umongikazi lo ugqoke ibhatshi elimhlophe kanye lesifonyo esimhlophe

Kugatsha lwempilakahle kanye lezinye ingatsha ezizimele zodwa zilakho ukuncedisa abantwana loba abantu abadala abaphila lokukhubazeka .Balakho ukuncediswa ngokoku sebenzisa.

Abantwana abancani abalitshumi lanye bayadlala lapha badlala beqansa phezulu, kulotshani obuluhlaza tshoko kanye lezihlahla ezinde lazo eziluhlaza.

Impilakahle yabantwana iqakathekille yikho belalo ilungelo lempilakahle. kubakhona odokotela loba umongikazi abaqeqesha ekhangele impilakahle yabantwana beyelaphe abantwana

Omongikazi kanye labodokotela baqeqesha bekhangele ingaja ezehlukeneyo kwezempilakahle. Bakhona odokotela abaqeqesha bekhangele impilakahle yabantwana. Odokotela labo kanye labomongikazi labo yibo abahlaba abantwana amajekiseni.

Abantwana abancane balelungelo eliphathelane lezempilakahle yingakho belabo omongikazi loba odokotela abafunda beqeqesha bekhangele impilakahle yabantwana abancane lapha abantwana abancane batshengisa isifiso loba singathi imisebenzi abafisa ukuyi yenza bengakhulu

Inkonzo ephathelane labomama abazithweleyo loba omama abasanda kubeletha abalabantwana abancane zenwa esibhedlela ukuze bancediseke lapho abancediswa khona ngudokotela kanye labomongikazi abaqeqeshe bekhangele impilakahle yabantwana.

Isisebenzi esiphathelane lezempilakahle simi phambili kwabantu, siphethe inkulisamazwi okutshengisa ukuba ukhuluma labantu. Kulebhakane, ibhakane leli lilesandla sobhalayo lilombala omhlophe lizoba lombala oluhlaza.

Abafundi mongikazi bamile bagqoke ama uniform abo angumbala oyisibhakabhaka kanye lezicatulo ezimhlophe. Kulombheda ,kulesigulane esilele embhedeni ,kubenjalo lotitshala wabo ogqoke okumhlophe, kukhanya uyabafundisa.

Abantwana ababili abakhubazekileyo abakhanya bephila lobulima bahlezi lowesifazane okhanya exoxisana labo. Kukhanya uqeqetshe ekwelapheni abantwana abakhubazekileyo.

abantwana ababili abakhubazekileyo bahleziezitulweni esinye silombala oluhlaza esinye silombala oyisibhakabhaka bahlezi lowezempilakahle bakhanya baxoxisana laye bemomotheka

Umongikazi okhanya ebambe ingalo yomntwana omncane, ngumongikazi oqeqetshe ekhangela impilakahle yabantwana abancane ugqoke iyunifomu yakhe eluhlaza ekhanda wafaka ingwane emhlophe.

Izisebenzi eziphathelane lemphilakahle, zitholakala emtholamphilo, ngumongikazi, ngodokotela, kanye lezinyenje izisebenzi ezincedisayo ukuthanyela esibhedlela.

Isisebenzi esiphathelane lempilakahle, sikhanya siphuma kumabonakude. Phambili kwaso kulesikhulisamazwi. Ngemuva kwaso kulezinto ezehlukeneyo ezikhanya ukuba zingabe ziyimithi yakulezinsuku.

Izisebenzi eziphathelane lezempilakahle, sekungaba ngodokotela, omongikazi, abatshayela ama ambulensi kanye labathanyela ezibhedlela. Lapha sibona izisebenzi eziphathelane lezempilakahle zimile phambi kwesibhedlela zigqoke izifonyo ezilombala oyisibhakabhaka.

Isisebenzi esiphathelane lezempilakahle esigqoke impahla eyisibhakabhaka okombala wafaka isifonyo esiyibhakabhaka njalo emakhaleni kulamabhodlela loba amagabha amanengi alembala ehlukeneyo lapho okulamaphilisi khona kukhanya ufuna ukunika izigulane amaphilisi.

Izisebenzi eziphathelane lempilakahle zinengi kakhulu, kuba khona omongikazi, kube khona odokotela, kube khona njalo abancedisa ukuthanyela ezibhedlela ukuze kuhlale kuhlanzekile. Kube njalo laba sebenza kuma ambulensi ukuthwala izigulane, kube sekusiba longuye ophethe ugatsha lwezempilakahle.

Umongikazi uxoxisana lesigulane. Umongikazi ugqoke impahla ezimhlophe njalo entanyeni lapha ugaxe umtshina wakhe loba singathi isikhali asisebenzisa ukuhlola isigulane ehlola indlela inhliziyo etshaya ngayo.

Isisebenzi esiphathelane lezempilakahle sihlezi esitulweni, sigqoke ibhatshi elimhlophe, sagqoka amagilovisi kanye lesifonyo. Lapho kutshengisa ukuba siyazivikela emikhuhlaneni.

izisebenzi eziphathelane le mpilakahle sokungaba ngo dokotela o mongikazi loba abathanyelayo ezibhedlela abenza ukuba izibhedlela zihlale zihlanzekile odokotela abaqeqetsha bekhangele impilakahle yabantwana kanye labo mongikazi yibo abelapha abantwana abancane

izisebenzi eziphathelane lempilakahle zitholakala emtholampilo emakilinika amanengi izisebenzi lezi zigoqela udokotela wabantwana umongikazi kanye labathanyelayo esibhedlela ukuze kusale kuhlale kuhlanzekile

Izisebwnzi eziphathelane lempilakahle zisebenzela ezibhedlela loba emakilinika izisebenzi lezi udokotela omongikazi kanye labasebenza ukuthanyela ukubabegcine izibhedlela zihlanzekile lesi isisebenzi esilapha sokhangela emtshineni sigqoke imphahla eziyisi bhakabhaka

izisebenzi eziphathelane lempilakahle ngodokotela omongikazi loba laba abatshayela i ambulensi lapha kulezisebenzi eziphathelane lezempilakahle ezintathu ezisebenzela ku ambulensi lapha zithwala isigulane zisisa esibhedlela

Isakhiwo esikhulu esiyakhiwe ngezitina ezibomvu sibelezinsimbi ezilombala oyisibhakabhaka kuyakhanya ukuba kusefamasi loba ekhemesi lapho okuthengiswa khona imithi yakulezi insuku .

Imithi yakulezinsuku loba singathi imithi yesilungu itholakala emtholampilo loba kuzitolo ezithengisa imithi le. Izitolo lezi kuthiwa kusemakhemesi.

Amabhokisi amane alombala omhlophe, lombala oyisibhakabhaka kanye lombala obomvu. Amabhokisi la athwele amaphilisi afakwe eshelufini lapho okuthengiswa khona imithi yesilungu ekhemesi.

Amabhokisi abekwe kuhle eshelufini, kukhanya ukubana kusesitolo lapho okuthengiswa khona imithi yesilungu okuthiwa kuse ekhemesi. Kutholakala imithi yonke yesilungu eyelapha imikhuhlane ehlukeneyo.

Amabhokisi alembala ehlukeneyo. Imbala egoqela oluhlaza, oyisibhakabhaka obomvu Kanye lomhlophe. Amabhokisi lawa aphethe imithi yesilungu imithi etholakala emakhemisi.

Amaphilisi akulezinsuku loba singathi imithi yakulezinsuku itholakala ezibhedlela kanye lasezitolo lapho okuthengiswa khona imithi. Izitolo lezi kuthiwa kusemakhemesi. Amakhemesi la atholakala emadolobheni kanye lasezitolo eziseduzane labantu.

Ekhemesi esitolo lapho okuthengiswa khona imithi yakulezinsuku uthola konke sokungaba ngumuthi wokwelapha izifo ezehlukeneyo sokungaba njalo ngamasepa eyokugeza loba eyokusebenzisa ukuthanyela endlini.

Kusesitolo okuthengiswa khona imithi yakulezi insuku. Isitolo lesi Kuthiwa kusekhemisi. Ekhemisi uthola imithi yakulezi insuku egoqela amaphilisi kanye lemithi yomuthi wokunatha. Imithi le ibaphakathi kwamabhokisi. Amabhokisi la ayabe elembala eyehlukeneyo.

Ezitolo lapho okuthengiswa khona imithi yakulezi nsuku imithi yabelungu kuthiwa kusemakhemesi. Uthola amaphilisi awemhlobo eyehlukeneyo njalo ayelapha izifo ezehlukeneyo.

Amabhokisi aphethe imithi yesilungu ahlukeneyo njalo alembala ehlukeneyo. Imbala le ingaba mhlophe, ubelithanga, ubeluhlaza. Amabhokisi la akhanya ases'tolo okuthengiswa khona imithi okuthiwa kusekhemisi.

Kusechemis lapha imithi ifakiwe emakhobothini. Imithi le isemabhokisini alembala ehlukeneyo akhona amabhokisi amhlophe abe khona njalo alithanga abe khona njalo aluhlaza kanye labomvu

Amaphilisi asemabhokisini alembala emithathu umbala omhlophe, umbala obomvu kanye lolithanga abekiwe kuhle ekhabothini okutshengisa ukuthi kusesitolo lapho okuthengiswa khona imithi yesilungu isitolo okuthiwa kuse khemisi.

Kusekhemesi lapha, isitolo esithengisa imithi yakulezinsuku. Amabhokisi alembala ehlukeneyo abekwe kuhle emashelufini alamaphilisi lemitji eyelapha imikhuhlane ehlukeneyo.

Imithi yesilungu itholakala emtholampilo, kanye kasezitolo ezithengisa imithi le, okuthiwa kusemakhemesi. Imithi le ingaba ngamaphilisi, kube ngumuthi wokunatha. Kumbe kube ngamafutha okugcoba ijwabu ukuthi libebutshelezi.

Amaphilisi asemabhokisini afakwe emakhabothini. Lokhu kutshengisa ukuba lapha kusesitolo okuthengiswa khona imithi yakulezi insuku. Izitolo ezithengisa amaphilisi kanye lemithi yakulezi insuku kuthiwa kusemakhemesi.

Imithi yakulezi nsuku iqakathekile kakhulu ngoba iyancedisa ukwelapha inhlungu ,iyavikela njalo imikhuhlane . Iyathundubeza njalo inhlungu .Imithi le itholakala ezitolo okuthengiswa khona imithi okuthiwa kusemakhemesi.

Imithi yakulezi insuku engagoqela amaphilisi umuthi yekunatha noma amafutho wokugcoba ijwabu ukuba libe butshelezi itholakala ezitolo lapho okuthengiswa khona imithi okuthiwa kusema khemisi

Izitolo lapho okuthengiswa khona imithi yalezinsuku imithi le sokungba ngamaphilizi, kube ngumuthi okunatha loba amafutha okugcoba ijwabu, kuthiwa kusekhemesi, ekhemesi lapha imithi le iba semabbokisini loba embodleleni

Imithi yakulezi insuku itholakala esibhedlela loba ezitolo okuthengiswa khona limithi okuthiwa kusemakhemisi. Imithi le ibakhona emashelufini njalo iyabe iphakathi kwamabhokisi noma izimbodlela ezehlukeneyo.

Kusesitolo esithengisa imithi yakulezinsuku noma singathi imithi yabelungu. Esitolo lapha uthola amabhokisi amanengi ayehlukeneyo njalo alembala eyehlukeneyo. Amabhokisi la asengathwala amaphilisi noma imithi yokugcoba, noma imithi yokunatha.

Amabhokisi amaphilisi alembala ehlukeneyo abonakala ese khabothini. Ekhabothini lapha okutshengisa ukuba kuse sitolo. Okuthengiswa khona amaphilisi. Isitolo lesi kuthiwa kusema Khemesi. Zitholakala ezibhedlela, emadolobheni loba ezitolo eziduzane labantu.

Imithi yakulezinsuku itholakala ezibhedlela loba emakilinika kanye lezitolo lapho okuthengiswa khona imithi le. Izitolo lezi okuthiwa kusemakhemisi uthola amaphilisi, imithi yokunatha loba imithi yokugcoba kubekiwe emashelufini kuthengiswa.

imithi yakulezinsuku loba singathi imithi yabelungu itholakala ezitolo lapho okuthengiswa khona leyo mithi ezitolo lezi kuthiwa kusemakhemesi ezitolo lapho uthola amaphilisi umuthi wokunatha loba umuthi wokugcoba isakhiwo esikhulu sitshengisiwe laphana okutshengisela ukuba yikho ekhemesi

Imithi yabelungu itholakala esitolo esitshengisa imithi okuthiwa khona kusechemis uthola yonke imithi yakulezinsuku usungaba umuthi wokugcoba ijwabu libe butshelezi loba umuthi wokunatha oyelaphayo Kanye lamaphilisi aba semabhokisini ahlukeneyo njalo abe lembala etshiyeneyo.

imithi yakulezinsuku amaphilisi imithi yokunatha loba amafutha okugcoba ayenza ijwabu libebutshelezi kutholakala esitolo lapho okuthengiswa khona imithi yabelungu okuthiwa kuse khemesi

Izitolo lapho okuthengiswa khona imithi yakulezinsuku kuthiwa kusemakhemesi amakhemesi la atholakala emadolobheni amakhulu alakho njalo ukutholakala ezitolo eziseduzane labantu ukuze abantu benelise ukuthenga.

Imithi yabelungu loba singathi imithi yakulezinsuku. Itholakala ezitolo lapho okuthengiswa khona imithi. Imithi le isingaba ngumuthi wokunatha ,sokungaba njalo ngamaphilisi. Amaphilisi la ayabe ephakathi kwamabhokisi alembala ehlukeneyo ,imbala le sokungaba Ngumbala omhlophe, oluhlaza loba oluthuli.

Ekhemisi kusesitolo lapho okutholakala khona imithi yabelungu ithengiswa. Imithi le sekungaba ngumuthi wokunatha loba amafutha okugcoba ijwabu amaphilisi okunatha ayelapha izifo ezehlukeneyo amaphilisi alaba asebhokisini elimhlophe elilombala oluhlaza lolithanga.

Abantu bahlezi ngaphansi kwetende elimhlophe bahlezi ezitulweni ezimhlophe kuthi phambili kufakwe ilembu elibomvu kuyakhanya ukuba ngumkhankaso ophathelane lezempilakahle .

Abezempila kahle abaqgoke amabhatshi amhlophe bahlezi ngaphansi kwetende elibomvu kukhanya benza umkhankaso lapha esikolo isikolo lesi singaba yisikolo sebanga lesibili loba isikolo semfundo yaphezulu

Itende elimhlophe elilembala oluhlaza wesibhakabhaka, bakhona abezempilakahle babonakala ngamabhatshi obo amhlophe, abantu bafolile phandle kwetende baphethe amaphetshana.

Imikhankaso ephathelane lezempilakahle , abasebenzi abaphathelane lezempilakahle bayaphuma bayekuzulu bayefundisa abantu ngemikhuhlane etshiyeneyo babaphe njalo ulwazi lokuba bengazivikela njani emikhuhlaneni leyi.

Imikhankaso ephathelane lezempilakahle iyenziwa. Abezempilakahle bayalanda uzulu ezigabeni bafundise. Lapha kukhanya kufundiswa ulutsha. Ulutsha lufundiswa ukuba luziphathe njani kulezi ezemacansini.

Imikhankaso ephathelane lezempilakahle ivamile kakhulu ezigabeni lapho abezempilakahle abafinyelela khona uzulu, bamfundise ngemkhuhlane ephanga imemetheke njalo lokuthi uzulu angazivikela njani.

Imikhankaso yezempilakahle iqakathekile njalo imikhankaso le iyenziwa ngabaphathelane lezempilakahle lapho abalanda khona uzulu besiyamazisa ngemikhuhlane ethile ememethekayo njalo uzulu uyafundiswa ukuba engazivikela njani kule imikhuhlane.

Imikhankaso iphathelane lezempilakahle iqakathekile kakhulu ngoba ipha uzulu ulwazi lokuba aziphathe njani lokuba azivikele njani kumkhuhlane ephanga imemetheke emphakathini.

Abezempilakahle balakho ukulanda uzulu besenza imkhankaso eziphathelane lemikhuhlane etshiyeneyo ephanga imemetheke ihlasele uzulu. Uzulu uyafundiswa ukuthi angaziphatha njani ukuthi avikeleke kuleyi mikhuhlane.

Abaphathelane lezempilakahle balakho ukulanda uzulu ezigabeni zakhe besiyamfundisa ngemikhuhlane ephanga imemetheke njalo babazise lendlela abangazivikela ngayo kuleyo mikhuhlane.

Imikhankaso ilakho ukwethulwa ngabezempilakahle ku Zulu. Lapho abafinyelela khona uzulu esigabeni befundisa ngemikhuhlane ephangisa imemetheke, lemikhuhlane ethelelwanayo, imikhuhlane efanana lomkhuhlane womvimbano kanye komkhuhlane wophepha.

Imikhankaso ephathelane lezempilakahle iqakathekile kakhulu ngoba iyavikela ukumemetheka komkhuhlane. Abantu bengafundiswa babe lolwazi ngemikhuhlane balakho ukwenza kuhle loba bazivikele kule imikhuhlane.

Abezempilakahle balakho ukuhambela uzulu esigabeni bekhankasa ngemikhuhlane eyehlukeneyo ikakhulu imikhuhlane ephanga imemetheke imikhuhlane enjenge covid 19 imikhuhlane yophepha kanye lomvimbano.

Imikhankaso ephathelane lezempilakahle iqakathekile kakhulu njalo iyafika kuzulu ezigabeni lapha abezempilakahle abaza khona bezowazisa uzulu ngemikhuhlane ehlukeneyo lokuthi uzulu angazivikela njani kuli mkhuhlane.

Umkhankaso ophathelane lezempilakahle lapho uzulu ahlezi khona egombolozele owezempilakahle ogqoke ibhatshi elimhlophe. Owezempilakahle lo kukhanya uhlola abantu indlela igazi elihamba ngayo emzimbeni, uhlola umkhuhlane we"high high".

Kumfundo yaphansi omama bayakhuthazwa ukuba bahlole imikhuhlane. Imikhuhlane wengculazi loba imikhuhlane ethelelwana emacansini uma bangazithwala. Bayafundiswa njalo ngendlela zokuhlela imuli, bafundiswe futhi njalo indlela yokuziphatha ukuba bavikele umkhuhlane wemvukuzane yomlomo wesibeletho.

Kumpilakahle yaphansi abantu bayakhuthazwa ukuba bahlole imikhuhlane ehlukeneyo, imkhuhlane ethelelwana emacansini abangomama bayakhuthazwa ukuba bahlole umkhuhlane wemvukuzane yomlomo wesibeletho.

Owezempilakahle ogqoke isikhipha esimhlophe esibhalwe ngamabala abomvu ezandleni. Ugqoke amagilovisi amhlophe Uhlaba isigulane emunweni okukhanya ukuthi uhlola umkhuhlane wengculazi.

Umama ophethe umntwana omncinyane kukhanya ukuba uyamunyisa . Kulowezempilakahle ophethe ijekiseni, umhlaba umama olomntwana omncinyane . Owezempilakahle lowu ugqoke impahla ezilombala oyisibhakabhaka.

Umama ozithweleyo ulalisiwe embhedeni. Kulomongikazi ogqoke impahla eziyisibhakabhaka okombala, uhlola umama ozithweleyo isisu ukuba sesisikhulu okunganani.

Umongikazi ohlola umntwana omncane. Ugqoke iyunifomu yakhe emhlophe. Umntwana ulalisiwe embhedeni, kukhanya uyahlolwa.

Abezempilakahle yaphansi uzulu uyakhuthazwa ukuba avakatshele ezibhedlela ayehlola umkhuhlane efana lengculaza kanye leminye imikhuhlane ithelelwana emacansini.

ngokuthuthuka kwezempilakahle lezi insuku umama ozithweleyo ulakho ukuvakatshela emtholampilo lapha afika khona ahlolwe isisu sakhe kukhanye ukuba umntwana ngoyini ukuba ngongumfana loba ngoyinkazana nxa njalo umntwana elobulima uyabonakala kumabonakude lo abamsebenzisayo

Kumpilakahle yangaphansi kulabo abathandanayo bayakhuthazwa ukuba bavakatshele ezibhendlela bayehlolwa umkhuhlane efana lengculaza Kanye leminye imikhuhlane ethelelwana ocansini

Kumpilakahle yangaphansi ibhokisi elilapha limhlophe libe lombala oluhlaza. Kube njalo lezikhali ezimbili. Izikhali lezi zifakwa emizimbeni yabomama ezincedisa ukuhlela imuli.

Kumpilakahle yangaphansi uzulu uyakhuthazwa ukuba aye ezibhedlela ayehlolwa igazi, igcikwane leHIV kanye lemikhuhlane ethelelwana emacansini engakahlangani labantu emacansini.

Kumpilakahle yaphansi abantu bayakhuthazwa ukuba bayehlolwa igazi ikakhulu abantu abaqala ukuthandana ukuze bengayi emacansini bengahlolwanga kuvikeleke ukumemetheka kwegcikwane.

Kwezempilakahle yaphansi abantu bayakhuthazwa ukuba bavakatshele emtholampilo bayehlolwa imikhuhlane ehlukeneyo, imikhuhlane ethelelwana emacansini. Abantu njalo bayakhuthazwa ukuba bangahlangani emacansini bengahlolwanga ukuze bazi ukuba balomkhuhlane na noma abala.

Kumpilakahle eyangaphansi, abantu bayakhuthazwa ukuba baziphathe kuhle, njalo bahlolwe igazi bengakahlangani labantu abathandana labo. Abantu bayakhuthazwa njalo ukuba bazivikele uma besemacansini.

Kumpilakahle yakuqala uzulu loba singathi ulutsha luyakhuthazwa ukuba luhambe luyehlolwa igazi ukuba kubonakale ukuba alulagcikwane loba umkhuhlane wengculaza. Lokhu kukhuthazwa kakhulu abantu asebelabantu abathandana labo ukuze bazivikele bengayi emacansini labantu abalomkhuhlane lo ukuze kuvikeleke ukumemetheka komkhuhlane.

Lapha kulabantwana ababili abagqoke izifonyo ezingumbala oyisibhakabhaka. Omunye uphethe ilenjana loba singathi isitshubo esisetshenziswa uma amankazana esesikhathini. Isitshubo lesi silombala oyisibhakabhaka.

Umntwana omncane ukhanya ebobotheka ngapha udla isipunu njalo udla ukudla okulohlonzi ngoba odokotela bayakhuthaza abazali ukuthi badinge ukudla okulohlonzi ukuze bakhule kuhle.

kumpilakahle yaphansi abantwana abangamankazana bayafundiswa indlela zokuziphatha uma besesikhathini balakho njalo ukuncediswa ngezitshubo abazifaka ngaphansi uma besesikhathini

Imidlalo iqakathekile kakhulu. Kodwa uma abantu bedlala balakho ukulimala ngakho-ke uma sebelimele kuba khona omongikazi abayabe bevele bekhonapho okudlalelwa khona belinde khona ukwelapha abadlali abalimeleyo.

Owesilisa ogqoke isikipa esimnyama kanye lebhulugwe elimnyama khanya wenza ezemidlalo ngoba uguqile lapha uyazivocavoca.

Ezemidlalo ziqakathekile njalo ziyaqakathekiswa ezikolo abantwana bayaphatheka kumdlalo etshiyeneyo abantwana bayakhuthazwa njalo ukuba baphatheke kumdlalo etshiyeneyo ngoba okwemidlalo lezinsuku sokulemali.

Umdlali okhanya wenza ezemidlalo. Ugaxe ithawulo ehlombe. Unatha amanzi okutshengisela ukuba uwomile. Emzimbeni wakhe lapha uginqile okutshengisa ukuthi ubezivocavoca.

Imidlalo iqakathekile ngensuku lezi ngoba abayenza ezemidlalo basuka bathole imisebenzi bayenze imali enengi okumangalisayo badlalela amaqembu ahlukeneyo ayabe babhadala.

Owesifazana okhanya ephatheke kakhulu kwezemidlalo uthwele isigubhu samanzi uyanatha. Okutshengisa ukuba usediniwe ngemva kokuzivoxavoxa.

Imidlalo ibalulekile ngalezi insuku abantwana bayakhuthazwa ezikolo ukuba baphatheke kwezemidlalo, ngoba ukuphatheka kwezemidlalo kulezinsuku sokungenza ukuba bazuze imali, ngoba bengadlalela amaqembu atshiyeneyo ayabe ebabhadala.

Imidlalo iqakathekile lezi insuku njalo iyenza umuntu aphumelele empilweni uma esenza okwemidlalo, umdlali lo unatha amanzi ngemva kokuphatheka emdlalweni wezwa esewomile.

Ujaha ogqoke isikipa esimnyama kanye lebhulugwe elifitshane elimnyama, lamasokisi amhlophe, lamathenisi amnyama. Uyazivoxavoxa. Lokhu kutshengisa ukuthi ngumuntu owenza ezemidlalo.

Ezemidlalo ziqakathekile njalo ziyaqakathekiswa lezi insuku ngoba zenza abantu baphumelele kakhulu empilweni abadlala imidlalo balakho ukulimala loba ukungezwa kuhle basuke bayehlatshwe bathole amajekiseni loba bahlatshwe amajekiseni basile.

Isisebenzi esiphathelane lempilakahle sigqoke isembatho esiyisibhakabhaka. Sithwele umtshina. Umtshina ko siyawucova ukuze senelise ukukhuluma labanye abakhatshana

Ngokuguquka kwezinto kulezinsuku udokotela ulakho ukwelapha isgulane engaskhangelanga ekhuluma laso ecingweni. Lapha kufanekiswe umtshina osetshenziswa kukhangelwa ukuhamba kwegazi emzimbeni.

iikhali loba singathi imitshina esetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola imikhuhlane eyehlukeneyo isiminengi njalo yenza umsebenzi wabo mongikazi labo dokotela ube lula lapha isigulane siyazihlola ukuba igazi ligijima okunganani emzimbeni

Imithi yakudala ibingahluphi ukutholakala ngoba ibingathengwa imithi le ibilandwa egangeni ngoba yizihlahla ezizimilela egangeni loba emakhaya.

Umuthi wesintu omile emhlabathini. Umuthi lo usebenza ukwelapha imkhuhlane ehlukeneyo. Umuthi lo usungaxhwathiswa. Loba utshiswe emalahleni. Isigulane sithunqiselwe.

Izihlahla ezinengi ezimile egangeni yizihlahla eziluhlaza tshoko ezilamaluba alithanga. Lezi zihlahla zisebenza ukwelapha izifo ezehlukeneyo

Imithi yesintu ibalulekile kakhulu emzimbeni yezigulane, ngoba iyancedisa ukwehlisa inhlungu njalo lokwelapha eminye imikhuhlane eyehlukeneyo imithi le isingaxhwathiswa inathwe njengetiye loba ukufutha ngayo.

Izihlahla ezimbalwa eziluhlaza Tshoko ezimile egangeni izihlahla lezi zisetshenziswa yizelaphi ukwelapha izigulane kuselatshwa imikhuhlane ehlukeneyo

Isihlahla esincane esiluhlaza tshoko esilesithelo izihlahla lezi ziyimithi eyayisetshenziswa emandulu iyasetshenziswa njalo lezinsuku ukwelapha imkhuhlane ehlukeneyo.

Isihlahla esiluhlaza tshoko, esilikhambi lemvelo esisetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Sekungasetshenziswa amahlamvu, amaxolo loba impande zalesisihlahla ukwelapha isigulane.

Izihlahlakazana eziluhlaza tshoko eziminyeneyo lezi ezitholakala egangeni. Izihlahla lezi zisetshenziswa zinyanga loba yizelaphi ukwelapha izifo ezitshiyeneyo kuzigulane.

Imithi yesintu kuba yizihlahla eziluhlaza. Kwesinyiskhathi ziyabe zilamaluba. Amaluba la abalemibala etshiyeneyo esingaba yisibhakabhaka esingaba lithanga. Izihlahla lezi zelapha izifo ezehlukeneyo.

Izihlahla kudala bezisetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Bekungathathwa amahlamvu esihlahla esithile axhwathiswe isigulane sinathe njenge tiye .

imithi yesintu kudala ibingela silinganiso izixwayiso bezivela ezinyangeni or kuzelaphi kodwa lezinsuku sesi lakho ukuyisebenzisa imithi le ngoba isifakwa emaphakethini ifakwe lasemambodleleni kube lezixwayiso kanye lezilinganiso

Ibhokisi lamaphilisi, elilombala omhlophe, lobomvu, Libhalwa ngombala oluhlaza. Amaphilisi atholakala esitolo, okuthengiswa khona amaphilisi, ekhemesi. Amaphilisi la, elapha izifo, ezehlukeneyo.

imithi yakudala izihlahla bezithathwa zinjalo egangeni zixhwathiswe umuntu anathe kodwa lezinsuku izihlahla lezo sezithathwa ziwonyiswe zingawonyiswa zibe sezicholwa zibe yimpuphu zifakwe emagabheni amhlophe kuthengiswe abantu bathenge

Imithi yakudala bekukhiwa amahlamvu amaxolo loba impande zezihlahla kuxwathiswe isiguli sinathe kodwa kulezinsuku imithi le isifakwa emagabheni loba ezimbondleleni njalo isisiba lesilinganiso

Imithi yesintu kudala ibiphongu setshenziswa nje ,ibingela zixhwayiso ,ingela zilinganiso .Kodwa kulezinsuku sokwaguquka imithi le isisiba khona emabhokisini lezimbodleleni. Njalo isisiba lezixhwayiso.

Imithi yakudala ibisetshenziswa injalo isuka emhlabathini, kodwa lezinsuku isilungiswa layo ipakishwe phakathi kwamabhokisi loba amagabha loba izigujana ukuze abantu bathenge.

Izihlahla ezimila egangeni eziluhlaza tshoko bezisetshenziswa kudala yizelaphi loba inyanga ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ehlasela abantu.

Imithi yakudala bekuthathwa izihlahla egangeni zixhwathiswe umuntu anathe kungela silinganiso kodwa lezinsuku izihlahla lezi sezisetshenziswa ngendlela yokuthi sezifakwa emagabheni loba emabhokisini njalo zibe lezilinganiso kanye lezixwayiso.

Igabha lamaphilisi elincinyane, elilombala omhlophe elilesivimbo njalo esimhlophe. Libhalwe ngamabala abomvu lamnyama. Lapha kutshengisa ukuba amaphilisi aphakathi kwegabha leli ngamatshumi amane.

Imithi yakudala yayisetshenziswa yizelaphi loba izinyanga ukwelapha izigulani izifo ezehlukeneyo bekusetshenziswa amagxolo amahlamvu kanye lempande zezihlahla.

Imithi yesintu ibixhwathiswa umuntu anathe loba afuthe. Ibingela zixwayiso, ibingela zilinganiso, kodwa lezi insuku lokhu sokwaguquka. Imithi leyi sisiba lezilinganiso kanye lezixwayiso .

Imithi yesintu eyayisetshenziswa kudala iyasetshenziswa njalo iyathengiswa endaweni ezehlukeneyo. Ithengiswa ifakwe phakathi kwembodlela loba amaphakethi.

Imithi yesintu kudala bekulokuxwathiswa kwamahlamvu, amaxolo lemphande kodwa kulezinsuku imithi le isifakwa emagabheni, emabhokisini loba ezimbodleleni njalo isisiba lesilinganiso.

Imithi yesintu, ibisetshenziswa kudala ukwelapha izifo. Iyasetshenziswa njalo ngalezi insuku. Bekulokusetshenziswa amahlamvu esihlahla, impande lamaxolo kanye lamaluba esihlahla ukwelapha imikhuhlane ethile.

Kukhanya kusesivandeni lapho okulinywa khona imithi esintu kuhlangene abalimisi labezempilakahle bayabonisana njalo bayaxoxisana ngemithi yesintu elimiweyo lapha lokuthi ingancendisa njani abantu.

Imithi yomdabu yayisetshenziswa kudala lapho abantu ababesebenzisa khona amaxolo , amahlamvu kanye lempande zezihlahla. Lezinsuku iyasetshenziswa njalo imithi le kodwa isifakwa phakathi kwamagabha loba amabhokisi ayabe elembala ehlukeneyo.

Imithi yakudala bekusetshenziswa impande, amahlamvu loba amaxolo. Isigulane besilakho ukuxwathisa lezi zinto sinathe njengetiye loba ukufutha ngakho. Kulezi insuku amakhambela aza esemagabheni alempala eyehlukeneyo.

Imithi yakudala loba singathi imithi yomdabu yayisetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo iyasetshenziswa njalo lezi nsuku kodwa lezinsuku isetshenziswa ifakwe phakathi kwamabhokisi amaphepha amagabha kanye lezigujana.

Imithi yesintu ebisetshenziswa kudala kusetshenziswa izihlahla. Izihlahla lezi bekuxhwathiswa amahlamvu loba impande loba amaxolo, isigulani sinathe njengetiye. Isigulani besilakho njalo ukufutha ngezihlahla lezi ukuze sikhiphe umnyama.

Imithi yakudala loba singathi amakhambi emvelo ayeqakathekile kakhulu ngoba yiwo ayebambe impilakahle kazulu. Abantu kudala besebenzisa izihlahla ukuba bayelaphe imikhuhlane eyehlukeneyo.

imithi yesintu ibile lokusetshenziswa kudala lapha ababethatha amaxolo amahlamvu lempande baxhwathise banathe loma bafuthi ngawo ngakho ukuxotsha imimoya kulezinsuku imithi leyi ibakhona ezigubhini kumbe emagabheni amancane amhlophe izigubhulezi ziithanga zilezivalo ezibomvu.

Izihlahla ezisetshenziswa endolo ziyasetshenziswa njalo lakulezinsuku izihlahla lezi izilapha izifo ezehlukeneyo bekuloku setshenziswa amaxolo amahlamvu kanye lempande ukwelapha izifo ezehlukeneyo.

Kudala imithi yesintu kwakusetshenziswa amahlamvu, amaxolo loba impande. Isigulani besingaxhwathisa sinathe njengetiye loba sifuthe, bekungela silinganiso kodwa lezinsuku imithi le isifakwa emaphakethini kube lezilinganiso..

Imithi yakudala loba singathi imithi ngemdawu , yimithi ebi sisetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo. Imithi le beyisetshenziswa amahlamvu, amaxolo loba impande zemithi kanye lezithelo zemithi leyi.

Isihlahlakazana esincinyane esilombala oluhlaza tshoko simile emhlabathini, isihlahla lesi sisebenza ukwelapha izifo ezehlukeneyo ngokwesintu.

Izihlahla kudala beziyimpilo, ziyimpilo lakhathesi. Okuhle kuphela yikuthi umuntu abekwazi izihlahla ukuba lesi silapha lumkhuhlane lesi selapha lumkhuhlane umuntu engabakwazi kubalula ukuthi ayesilanda egangeni uma sokube logulayo ngekhaya.

Isihlahla esincinyane esilombala oluhlaza tshoko, esimile emhlabathini kuthiwa ngucucuza. Ucucuza lo uqakathekile ngoba usebenza ukwelapha izifo ezinengi ikakhulu ukwehlisa umkhuhlane weBP.

Izihlahla ezincane ezimile egangeni kanye lezihlahla ezinkulu eziluhlaza tshoko lazo ezimile egangeni. Izihlahla lezi ziyasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo.

kudala izelaphi lezinyanga bezisebenzisa izihlahla ukwelapha izigulane bekungasetshenziswa amahlamvu ezihlahla loba amaxolo ezihlahla kanye lempnde zesihlahla

Isihlahla esiluhlaza tshoko esimile egangeni. Izihlahla yimithi esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane ehlukeneyo.

Izihlahla eziluhlaza tshoko ezimile egangeni .lzihlahla lezi zisetshenziswa ukwelapha imkhuhlane ehlukeneyo sekungasetshenziswa amahlamvu axhwathiswe isigulane sinathe . Amaxolo loba impande .

Izihlahlakazana ezincane, ezimila emhlabathini. Eziminyeneyo. Ezilamaluba alombala obomvu. Zisetshendiswa ukwelapha uzifo ezehlukrneyo, okwesintu.

Isihlahla esiluhlaza tshoko esincane esimile eceleni komduli. Isihlahla lesi singumuthi oyelapha izifo ezehlukeneyo, indlela esilatshwa ngaso sungathatha amahlamvu uxhwathise unathe njengetiye.

Imithi yesintu yezihlahla zemvelo. Izihlahla lezi zisetshenziswa ngendlela ezehlukeneyo ukwelapha imikhuhlane yezigulane. Imithi le ilakho ukuxhwathiswa amahlamvu, impande loba amaxolo isigulane sinathe loba sifuthe ngayo.

Isihlahla esincane, esiluhlaza tshoko! Esilezithelo. Izithelo lezi zilembala emibili, ehlukeneyo. Esinye isithelo kasikavuthwa. Sisaselombala oluhlaza. Lesisihlahla selapha izifo ezehlukeneyo.

Isihlahla esiluhlaza tshoko esimile emhlabathini olamatshe amanengi isihlahla lesi sisebenza ukwelapha izifo ezehlukeneyo ngokwesintu.

Ihlathi eliluhlaza tshoko elilezihlahla ezinde lezimfitshane. Esinye sakhona silamaluba alombala olithanga. Izihlahla lezi zisebenza ukwelapha izifo ezehlukeneyo.

Imithi yesintu loba imithi yemdabu yimithi ebisetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Iyasetshenziswa langalezi insuku. Imithi le bekuthathwa amahlamvu, impande loba amaxolo ezihlahla axhwathiswe isigulane sinathe njenge tiye.

Isivande esihlanyelwe izihlahla ezincinyane, izihlahla lezi ziyimithi yesintu zisebenza ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Izihlahla lezi zilembala ehlukeneyo ezinye njalo ziluhlaza.

Imithi yesintu ibisetshenziswa kudala yizelaphi lezinyanga. Isigulane besilayelwa ukuba sifuthe loba sigeze ngemithi yesintu loba ukuxhwathisa sinathe nje ngetiye.

Isihlahla esimilileyo phansi esiluhlaza tshoko esinabileyo. Isihlahlakazana lesi sisebenza ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Isihlahlakazana lesi sesinganathwa, sesingaxhwathiswa, sinathwe loba kufuthwe ngaso.

Isihlahla esincinyane lesilombala oluhlaza sisetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo ngokwesintu .Esihlahleni lapha kulakho ukusetshenziswa amaxolo .amahlamvu loba impande ukwelapha imkhuhlane .

Isihlahla esincane esiluhlaza tshoko esikhule emhlabathini oseceleni kwesakhiwo eside yizihlahla zemvelo ezisetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo.

Imithi yesintu ibisetshenziswa kudala. Imithi le bekuthathwa izihlahla zixhwathiswe amahlamvu azo kanye lempande kanye lamaxolo isigulane siphiwe sinathe njengetiye.

Imithi yesintu ebisetshenziswa kudala ukwelapha izifo ezehlukeneyo bekuthathwa amaxolo esihlahla esithile loba impande loba amahlamvu kuxhwathiswe isigulane sinathe loba sifuthe.

Imithi yendulo ibiqakathekile njalo isetshenziswa kudala. Kudala isigulane besilakho ukuxhwathisa amahlamvu amaxolo loba impande sinathe besilakho njalo ukutshisa lezizinto sifuthe

Isihlahla esiluhlaza silengatsha ezinengi , simile emhlabathini phakathi laphakathi kwezindlu , isihlahla lesi sisebenza ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo

Imithi yesintu ilakho ukuxhwathiswa inathwe njengetiye loba ukuthi isigulane sifuthe ngayo loba ukuthoba ngawo ukuze kwelapheke imikhuhlane ehlukeneyo

Amakhambi emvelo ebesentshenziswa kudala ukwelapha izifo ezehlukeneyo njalo ayasentshenziswa futhi lakathesi ukwelapha njalo amakhambi la kusentshenziswa impande amahlamvu loba amaxolo okwelapha izifo.

Izihlahla eziluhlaza tshoko ezilamahlamvu amakhulu lamancane, ezimile egangeni. Ezinye zinde, ezinye zimfitshane. Izihlahla lezi zisetshenziswa ngokwemvelo ukwelapha imikhuhlani ehlukeneyo.

Isihlahlakazana esiluhlaza tshoko, esimila phansi emhlabathini. Siqakathekile ngoba Sisetshenziswa ukwelapha izifo ezihlukeneyo.

Isihlahlakazana esincane esiluhlaza tshoko, sibukeka njengo khula nje. Kodwa besisetshenziswa emandulo, siyasetshenziswa lanamuhla ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Sokungasetshenziswa amahlamvu loba impande zazo.

Isihlahlakazana esincane esiluhlaza tshoko, esilamaluba aluthanga kanye labomvu. Isihlahlakazana lesi silikhambi lemvelo elisetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo.

Isakhiwo esikhulu esilephansi emnyama, omama abane bamile, abathathu bagqoke impahla eziluhlaza tshoko, kulebhakede njalo eliluhlaza tshoko, kuzothi oyedwa ugqoke isikipha esiyisibhakabhaka.

Imithi yakudala bekuxhwathiswa amahlamvu, impande loba amaxolo isigulane sifuthe loba sinathe njenge tiye, kodwa lezi nsuku imithi le seyalungiswa ngendlela yokuba ibengamaphilisi, amaphilisi la abalembala ehlukeneyo umbala olithanga, umbala oluhlaza, umbala oyisibhakabhaka.

Amakhambe emvelo yimithi ebisetshenziswa kudala. Ukwelapha izifio ezehlukeneyo. àlmithi le ilokhu isetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Lapha okutshengisiweyo yisihlahlakazana, esiluhlaza tshoko! Eselapha izifo ezehlukeneyo..

Isihlahlakazana esiluhlaza tshoko esimile saba sodwa. Isihlahla lesi besisetshenziswa kudala njalo sisasetshenziswa kulezi insuku ukwelapha imikhuhlane ethelelwana emacansini.

Isihlahlakazana esilihlaza esiluhlaza esilamahlamvu aqatha okokuthi ungacabanga ukuba ngumbhida lowu ngumuthi wesintu osetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo.